Vanyari pazera remakore mashanu vakuendawo kuzvikoro iyo kwavanondofunda kuona zvakasiyana veibhuya kuti zvinyini nekutamba nekufunde zvilembero

Vane makore ari pasi pemashanu anosisire kuende kuzvikora zvavo kwavanodzidziswa kutamba nekuti zvilandela nekubhuya mazina avo.

Vana vari pashi pemakore mashanu vane zvikora zvavanoende kofunda. Vanofundiswe kutamba nevamweni nekuite zvilambera zvechiyungu nekurumba.

Vana vane makore aripashi pemashanu vane zvikora zvavo zvavanoendawo kofunda kona ikoko vandodetserwe kuita zvilandelo zvechiungu nekurumba nekubuya mazina avo.

Ana eshe ane mazera Ari pashi pemashango vane zvikora zvawo zvavanoenda kofunda iyoyo vanofunda kugarisana nevamweni zvakanaka nekutamba nezvilambela zvechirungu.

Vana vane makore aripashi pemashanu vakuendawo kuzvikora kwavo kwavanofunda nevamweni kutamba, kuita zvilandera zvechiyungu kurumba nekubhuya mazina avo.

Muntu weshe wakasisire kuende kundo funda fundo yepashi iyoyo inomudetsere kuti azoende fundo yepakati kusvika asvika fundo yepa dera dera.

Mwana weshe uno sisire kuti afunde chikora chepashi izvozvo zvinoitwa kubudikidza nge hurumende vanenge vakorera vano betserwawo ngekuiswe muma bandhla ano betsera.

Mwana veshe unosisire kuite zvifundo zvepashi hakuna mwana unozi haafaniri kusaende kuchikora ngekutama mari. Hurumende inobetsera vanenge vatama mari ngekuvaise mubanjwa rebhimu.

Zvikora zvefundo yepashi vana vano fundawo kuite mitambo vachizodhibana nezvimweni zvikora veiite makwikwi ekuita mitambo vanemge vabudirira voenda mberi vanyiswa wo vosara....

Mwana weshe munosisira kuti afunde zvikora zvikora zvepashi hurumende iri kudetsera vana vanenge vatame mare nekuvaisa mubahla rebhimu.

Zvikora zvefundo yepashi zvinofundise ana zvifundo zvakasiyana, zvimweni zvakona ngezvekuvadetsera kuti vaitewo mishando yenyara.

Zvikora zvefundo zvepashi vana vaakufundawo veishandisa michini yemazuwa ano. Izvi zvinovadetsera kuona nekutsvaka zvavanenge veifunda.

Mwana wese unosisa kuinde kuchikora kundofunda zvifundo zvepashi ngekuti ikodzero yemwana. Mwana weshe ariyo iyoyo kuzvikora unofunde zvidzidzo zvakasiyana siyana.

Veshe vane sisiro yekuende kuzvikora zvepashi kwavanofunda mifundo yakasiyana, neimweni mifundo ine chekuita nemabasa enyara, vanofundiswa.

Fundo yepashi inokosheswa maningi. Isisiro yemwana weshe kuti afunde fundo yepashi. Munyika mwedu munomu vanenge vakorera vanodetserwawo ngehurumende.

Zvikora zvefundo yepashi zvinofundisa ana ngenjira dzakasiyana. Ana ariyo iyoyo anofundiswa zvibalo, kunyora, kurumba nechiyungu.

Vana vanofunde kuzvikora zvepashi vanofundiswe mishando nemifundo yakasiyana vanodaidzirwawo vantu vanenge veiite mishando yakasiyana kuti varekete ngezvemishando yavo.

Ndombi nemajaha vanofunda muzvikora zvepakati nezvapadera, vakufundawo zvifundo zvinechekuiya nemishando yenyara ingaite seyekuaka, kubika nezvimweni.

Zvikora zvefundo yepakati nepadera zvakufundisa majaha nendombi mabasa enyara akafanana neekusona, kana kubika, kuveza nekuvaka.

Zvikora zvinofundise vana fundo yepakati zvakufundisavo vana, imweni fundo yekuti vazoite mabasa enyara zvakafanana nekuveza nekupisira zvi.

Zvikora zvinopa fundo yepakati nefundo yepadera zvaakufundise ndombi nemajaha mishando yenyara yakaite sekubika kuwaka, kupishire masimbi nezvimweni.

Zvikora zvefundo yepakati nepadera dera zvinofundisa ana fundo yawakufunda nekushandisa michini iriyo mazuwa anaya, kuningira zvawanoda nekutsvaka zvawanoda.

Zvikora zvefundo yepadera dera zvinofundise vana mufundo yakasiyana imweni yekuzoita madhokodheya vapedze kufunde zvikoro.

Zvikora zvepakati nezvedera dera zvinofundisewo vana mifundo yenyara yekuti vapedze chikora vazoita yakafanana nekuaka neimweniwo yakasiyana.

Zvikora zvefundo yepakati nedera dera zvinofundisa ana zvifundo zvakadaro zvakasiyana azvweni zvifundo ndezvekubika zvinozovadetsera kutanga mishando yenyara.

Ana ari mu zvikora zve pakati ne padera vakufunda vei shandise michini iriyo mazuva anaya zvino detsere kuti vaziye zvino itikawo kune dzimweni nyika.

Zvikora zvepakati nezvikora zvedera, zvaakufundise vana mamamishando yenyara, yakafanana nekusona ,kuruka, kubika, nezvekuningire michini.

Zvikora zvinope fundo yepadera dera nezvepakati zvekufundisa majaha nendombi mishando yenyara yakaita seyekunasira motikari kurina kusona nekubika.

Vana vanofunda zvifundo zvepakati vanofundiswawo kuite mabasa enyara akafanana nekusona nekuveza zvinozovadetsera mundaramo yavo.

Mu zvikora zve pakati ne zvikora zvepa dera dera vana vano fundiswawo mishando ye nyara yakadai ngeku aka kubika neku sona neku veza zvinozo vadetsere ndaramo yavo.

Zvikora zvepadera zvinofundise vana mifundo yakasiyana. Vanofundiswawo kuzoite mishando yenyara. Vachinge vazopedza chikora chavo vozvidetsera vari vega.

Zvikora zvefundo yepakati zvinofundisae ana zvifundo zvakawanda zvimweni zvifundo ngezvekuti vafunda vazoona kuite mabasa enyara

Ndombi nemajaha zvemifundo yepakati, akufundiswe mifundo yakawanda, imweni vanofunda vakaningire pazvivhiti-vhiti, mufundisi eyiva detsera.

Zvikora zvefundo yepakati zvinofundise ana imweni mifundo inozovanasirire kutsvake mishando. Kozoitawo imweni mifundo inoite kuti vazozvishandire mishando yavo.

Zvikora zvepakati zvine mbatso dzinoshandiswa ngevanofunda kuendamona umwomwo veindoerenga zvavanenge veida zveshe mune mabhuku arimwo ekuite tsvakurudzo dzavanenge veida.

Kuzvikora kwefundo yepakati majaya nendombi vaakufundiswawo zvinechekuita nemabasa enyara zvinosanganisa kuaka.

Zvikora zvefundo yepakati zvinofundise ndombi nemajaha vari pamwepo. Variiyoyo vanofundiswa zvifundo zvakasiyana, uye nemishando yenyara.

Zvikora zvepakati zvino fundisa vana fundo dzaka siyana imweni yekuti vazoita mishando yavo ye nyara vapedza kufunda kwako havazo tsvagi mishando vanozo zviitira.

Zvikora zvepakati zvakupe vana fundo yakanaka uye mbatso dzavo dzakuakwa kuti dzienderanewo nedzedzimweni dziri kune nyika dzakabudirira karetu.

Zvikora zvinofundise ana fundo yepakati zvakufundisawo vana ma mishando nyara inozovadetsera ndaramo yavo vapedze kufunda kwavo.

Vana vanofunde kuzvikora zvepakati vanoite mitambo yakasiyana siyana mitambo iyoyo inodetsera vaya vanenge vasikakoni kumabhuku vanodetserekawo ngekuite mitambo.

Navanofunda fundo yepakati vakuendeswawo kune dzimwe ndawu vachindoona zvavanenge veifunda pamusoro pazvo izvozvo zvinovadetsera .

Zvikora zvefundo yepakati zvakufundisa vana kuite mutanbo yakasiyana siyana imweni mitambo yechiyungu inozovadetsera kubuda kubanze kwenyika.

Zvikora zve pakati vana vano funde mifundo yaka siyana imweni ino ite kuti vazo kwanise kuite ndaramo yavo vapedze zvikora veizvi shandira nge nyara dzavo.

Zvikora zvefundo yepashi zvava kufundiswa wo vana kuchaira movha muzvikora mona imomo vana vano tonyoreswa mibvunzo yekuchaire movha votoenda kunodzidzire kuchaira.

Zvikora zvefundo yepakati zvinofundisa ana kuite mifundo yakasiyana, anofundisawo vana kuite mishando yenyara variyo kuti zvizovadetsera mundaramo yavo.

Zvikora zvinopa fundo yepadera-dera zvinodetsere vana kufunda fundo iyi mumbatso dzaayo dzemazuwa anaya dzinenge dzakanasirirwa izvozvo.

Zvikora zvinopa fundo yepadera dera zviri kuwandudzwa kuti zvifanane nezvimweni zviri pashi reshe uyezve vakufundisawo mishando yenyara.

Ntombi nemajaha vanofunde zvifundo zvepadera dera vakufundawo ngenjira dzakasiyana, vakufunda zvimweni zveibude pazvivhitivhiti veishandise michini yemazuwa ano.

Mazuwa anaa ndombi nemajaha vanofunda zvifundo zvepadera, vaakufunda veishandise michini yaveyo mazuwa anaa veiningira zvavangade nekutsvakawo zvavangade kufunda ndizvo.

Zvikora zvepadera-dera makushandiswe muchini. Muchini inodetsera kuti vana vafunde zvimweni zvinoitike pashi reshe kune dzimweni nyika dzakabudirira.

Zvifundo zvepadera-dera, zvakufundwa ngendombi nemajaha, vakupiwe mhatso dzekufundira dzakanaka, dzinenge dzakanasirirwa zvituru zvakanaka zvinenge zvirimwo.

Ntombi nemajaya vanofunde fundo yepadera vanofunde imweni fundo yakawanda inozovadetsera ndaramo imweni ngeyekuti vazozvishandira ngenyara dzawo.

Zvikora zvepadera-dera zvinopa vana mifundo yakasiyana-siyana. Imweni inovabetsera kuzoite madhogobheya, imweni inovabetsera kuti vazoite mishando yavo yenyara vapedza chikora.

Zvikora zvepadera zvakuvandudzwa kuti zviendererane nezvimweni zvikora zvirimunyika dzakabudirira zvirikuwakwa nekuwedzera vana pekufundira vakagara.

Zvikora zvinopa fungo yepadera dera zvinofundise vana nefundo imweni yekuti vapedze zvikora vazoitewo mabasa enyara vari vega mukanyi.

Zvikora zvefundo yepadera dera zvakuvandudzwa kuti zvifananewo nezvikora zviri munyika dzakabudirira mavakirwe adzo nemichini yekufunda.

Ndombi nemajaha vanofunda mifundo yepadera dera vakudetserwa nemichini yayo yemazuva anawa yekufunda ndiyo yakushandiswa pashi reshe.

Zvikora zvefundo yepadera dera zvinopa vana mifundo yakasiyana siyana inosanganisa mabasa enyara kuti vazopedza zvofundo vazozvibetsera mundaramo.

Zvikora zvepadera-dera zvinofundise ana mifundo yakasiyana imweni yakona ngeyekuti vazoite mishando yenyara vapedze kufundako avachaendi kundotsvake mishando vanonga vozviitira zviro zvawo.

Zvikora zvefundo yepadera-dera ,zvaakuvandudzwa kuti vafundi vafunde ngenjira yakanaka. Kwaane michiniwo inodetsera mufundi ega-ega, kuti aishandise pakufunda kwake.

Mhatso dzevafundi vezvifundo zvepadera-dera, dzakuvandudzwa ngekunasirwa ngemutou vakanaka ngenjira inodakadza. Kuti dzifanane memhatso dzekune nyika dzakabidirira.

Zvikora zvefundo yepadera-dera zvinofundise vana mifundo yakasiyana, vanofundiswawo zvemitambo zvakadai ngekurumba, kukhaba bhora neimweni mitambo.

Vanofunde kuzvikora zvedera dera vanofundiswe kufundo yakasiyana imweni inozovadetsera kuita mabasa enyara vapedza chikora.

Zvikora zvepa dera dera zvaakufunda ngenjira yakasiyana, vantombi nemajaha vanofundiswa kudurikidzwa ngemishini vanofundawo imweni mita...

Zvikora zvepadera-dera zvinope ana mhatso dzekuzvidetsera mwonaumwomwo mune mhatso dzendombi dzekuti vanokone kugeza kana vazvishaisha vari panguwa.

Majaya nendombi dzirikuzvikora zvepadera-dera vanofunda zvakawanda. Zvimweni zvinosanganisire mishando yenyara.

Zvikora zvepadera-dera zvaakupe majaya nembombi fundo, majaya nendombi vaakufunda vakadhibana veifunda zvimweni zvifundo veishandise michini yaayo.

Zvikora zvepadera-dera zvinofundise vana fundo yakakasiyana, kuti vazoite mishando yakasiyana vapedze chikora. Zvimweni zvavanofundiswa mishando yenyara.

Fundo yepadera dera inofunde majaya nentombi aakufunda akaningire pamuchini zvinoite kuti kufunda kudakadze veifunde veiona zvinoitwa ngedzimweni nyika .

Zvikora zvinofundise vana fundo yepadera-dera zvinofundise vana ngenjira dzakasiyana. Vana vanofundire mumbatso dzakasiyana uye kune mbatso dzevafundisiwo.

Zvikora zvefundo yepadera dera zvinofundise majaha nentombi zvifundo zvakasiyana amweni mabasa enyara avanofundiswa.

Zvikora zvinofundise mifundo yepadera-dera zvane imweni michini inoite kuti vana vafunde vakaningira. Imweni michini yakona inoshande yakabairwa pamuriro.